Aantu mbono yeli yena oohi dhawo yedhi muna momagumbo, oyeli taya i pandula noonkondo oshoka shampa dha koko ohaya yi yekedhi kwate mo opo yii popile komukaga.

Aantu otaya munu oondjuhwa oshoka oondjuhwa odhina omauwanawa ogendji. Uuna yedhi na momagumbo nenge miikuku mono yedhi tula sho tadhi tekulwa ihadhi pelwa iikulya pevi, ihe ohadhi pelwa muunima opo dhi kale itaadhi li omavi.

Oondundu odhili dha simana noonkondo na ohadhi monika nawa, nuunene aantu oyendji oha yedhi mono owala momathano oshoka hono ohakuyi owala mboka haya ka thaaneka konyala.

Uuna aantu ya ka talelapo iinamwenyo yomomakuti ohaa kala ye li miitukutuku mbyoka ya enda nayo, molwaashoka ngele oya zimo eta ya yi pevi otayi vulu oku ya monitha oshiponga.

Aantu oyendji mbono haya kunu iimeno oyo yene haya etapo ondunge yokuninga po ominkanka dhikale tadhi endele omeya. Ohaya longitha nee uushina ihaya longithawe oonyala.

Oohi dhimwe ohadhi kala dhili dhina omalwaala molwaashoka aanafaalama yamwe nenge aantu mbono yeli taa munu oohi, ohaya vulu okudhi mbambekela owina opo omuntu gwamaambo itaa vulu okudhi yaka mo.

Oohi odhili tadhi monika kowo dhafa iitekulwa namwenyo oshoka mongashingeyi aantu ota vulu okudhi fala komagumbo taye dhi tula miiyaha ya tulamo omeya yo taya kala taye dhi pelemo iikulya dhikoke.

Aantu yamwe mboka ye na iikunino oye li wo haya ningi onkambadhala ya wape yi imonene iiyemo yawo, ano haya kunu iimeno yawo muupulasitika moka ya tula omavi yo taye ke wu landitha po kaantu mboka ya hala okukuna iimeno yawo momagumbo.

Opena omahala ngono haga kwatwa oohi naantu ohaya kala ne ya ndhindhilikapo ya shangapo kutya ndino ehala lyoohi etine olyotango etiyali nenge etitatu naantu shampa tayeya ya kwate oohi ihaya pukululwapo ohayeya ashike yuukilila.

Oondjamba odhili iinamwenyo yomokuti, thimbo limwe shampa waadha nee dha ngungumana ohadhi vulu oku kala pamwe nuunamwenyo mbono uushona no itapu holoka oshiponga nande sha sha.

Komahala hono haku adhika oondundu oha ku kala kuna iimeno ya sa omutenya, molwaashoka ihaku mono naana omvula. Ohaku kala woo kuna omamanya geli pevi gamwe omanene gamwe omashona.

Iinamwenyo yomomakuti oyi li hayi kala ye edhililwa, molwaashoka oya nika oshiponga noonkondo. Ethimbo limwe ohayi vulu nduno oku za mo , e tayi yi yika kale ya londa komamanya miiheke moka.

Aanafalama mbono yeli yena iikunino oyeli haya kunu iimeno yawo momikweyo opo yi topolathane omeya nuupu, na uuna ya hala okutula po uuhoho ohaye wu tula pokati komikanka ndele kayi shi kiimeno kokwene.

opuna omahala gamwe ngono ga tungwa po onomenawina, e ta pu tulwa iipundi. Aantu shampa nee ya yi ya ka talele po omeya mbono ye hole oku mona omeya ohaya kala nee ya kuutumba hono yeli komikunkulo dhomeya.

Aantu mbono ye na iikunino nenge ye hole okulonga niikunino oye na omikalo odhindji dhokukuna nenge dhokutsapula iimeno. Ohaya vulu oku teta pomakota giimeno e taya kutha po omiti ne ndhono yo taye kedhi tsika e tadhi mene.

Komahala hono kuli kwapumbwa omeya ngono haga ithanwa ombuga ano okuli haku adhika Lela iinamwenyo tayi yalulwa okuna nee iinamwenyo ashike mbyono hayi vulu oku kala uule wethimbo inaayinwa.

Komahala hono ku na omafuta, okuna wo aantu yamwe ya tungila ko. Na yamwe oyeli nee nokuli ya tungila ashike popepi lela nomafuta, kakele yamwe oyeli haya tila omeya ngaka.

Aanafaalama oyendji oyeli ya simaneka oku kuna omatama, omatama ohaga kokolwa nee opo gaatulileko pombanda, shampa nee gatiligana taga likolwa ko aantu taya ka landitha.

Omambakumbaku ogeli gasimana mongaashi ngeyi go ogo haga longithwa kaantu oyendji mbono yena iikunino oyeyi longitha nee ethimbo limwe okuyelekanitha iimeno yawo ngele pamwe uugwena ashike wokumonikitha nawa.

Aantu oyeli taya longo nuudhiginini ohaya ka kwata oohi hayedhi kwata nooshipa ndhono oohi ohadhi hakelepo molwashoka ito kulu okudhi kwata noonyala odhina omuthenu ethimbo limwe oto vulu ashike oku adha mo oohi onshona molutu.

Aantu yamwe oyeli yina omahala gawo omawanawa noonkondo. Nokuli shampa wayi mo oto hala kutya omuna iinima tayi landithwa ashike ehala ashike li li ewanawa mono aantu haya kala yuuvite ombili.

Iinamwenyo oyili hayi sile uunimwena wawo oshimpwiyu . Oondjamba nadho odhili hadhi ningi ngaashi iinamwenyo iikwawo . Ngele nokuli weya popepi nuunimwena wadho , ohashi vulika wumone oshiponga.

Aantu mbono yoshipa oshitiligane oyeli yehole oku ka talela po Iilongo ya yoolokathana uune tuu oshilongo Namibia. Ohaya yi ko nee etaya kala ya kutumba pomahala mpono puna ombepo taya yotha oonyama dhawo etaya inyanyudha.

Aanafalama mbono hayi ipyakidhile niimeno uuna taya kunu iimeno yawo, oyeli nee haya tula po ominino dhomeya opo yeshi ninge oshipu okukala taya tekele iimeno yawo. Ominino dhino thimbolimwe ohaye dhi ulula nee oombululu.

Aantu ohaya vulu oku ikongela omahala gawo gena uupyu nawa, mono yeli taya kala uule wethimbo, uuna yena shoka taya ningi nenge opololeka yontumba moshiheke. Ohaya kala kohi yomaima ngono ye ga tunga yoyene.

Aanafaalama mbono yena iikunino omanga inaaya kuna iimeno yawo oyeli haya kongo omambakumbaku eta yega futu opo geye ga pilule evi.

Aanafalama mbono yeli yena iikunino, ohaya kunu iimeno yawo yathiga po uundjila, mbono aantu yena okukala taya ende ngele taye yi tekele, nenge taye yi sile oshimpwiyu, kaaya lyate miimeno.

Aantu mbono yeshi oku kuna nenge aanafaalama mbono yena iikunino oyeli wo haya kunu iimeno moonayilona ya tula mo omavi, opo ya wape ya landithe kaantu mboka ya hala oku e ta po iikunino yawo ashike ohaya nyengwa oku kuna.

Omamanya omashona ohaga vulu oku enda taga koko sigo otaga kwatathana, shampa ga kwatathana ohaga eta po ne oondundu dhu uka mombanda. Nokondundu dhono dhomamanya koha ohaku kala ku na uumeno tawu yalulwa.

Aanafaalama oyeli ya ninga ondunge. Shampa nee ya kuna iimeno yawo ohaya tula po ominino pokati kiimeno mbyono, dho ominino taye dhi ulula oombululu opo dhi wape dhi gandje omeya kiimeno oyihe.

Oohi odhi li hadhi vulu okumunwa momagumbo nenge oku tekulwa momagumbo. Aantu nee uuna ya muna oohi dhawo sho tashi ya pethimbo lyoku dhi kwata sho dha koka ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo molwaashoka otaa vulu oku imonena mo iimaliwa yawo.

Eshito oli li lyo opalelela noonkondo, na omuna iimeno yimwe iinene yimwe iishona. Omuna nee omiti ndhono dhi na iitayi ya kitakana.

Omayoka oge li ga Nika oshiponga, ka kele opuna oodhila dhono hadhi vulu oku ga tompola oonkondo ano oma Kodhi. Oha li vulu oku yakula po eyoka e ta li monikithwaoshiponga sigo ota li si.

Aantu mongaashingeyi oye li ya kotoka sho yeli ya mono kutya oohi ohadhi vulu okukala momeya kehe, oye li ya tunga uundama wawo momagumbo yo taya tulamo oohi taya kala taye dhi pelemo iikulya uuna dha koko taya yi yekedhi kuthemo.

Iinamwenyo oyindji mbyono hayi kala momakuti ohayiiyi nee yikakonge omeya. Shampa ya adha mpa puna omeya yo tayinu shammpa yakumwa yo tayi gookako, yo tayiiya yilye omwiidhi mpoka puna.

Iingulu oyili yimwe yomiitekulwa namwenyo. Iingulu ohayi adhika momagumbo ya edhililwa kiigunda. Aantu ohayeyi edhilile, etayi koko thimbo limwe ohaya kalanditha onyama nenge yaka landithe po uungulwenwa.

Omeya ogeli ga nika oshiponga noonkondo, na uuna nee ga kala taga talama pehala ethimbo , ohaga vulu oku eta po omakololo sho taga yi sigo okohi hwiya, go omamanya ta geya kombanda.

Aanafaalama mbono yeli yakotoka, oyeli haya kunu uumeno wawo muunayilona watulwa omavi. Ohaya kala taya kwathele mbono yahala okukuna iimeno yawo ashike otaya nyengwa okukuna. Ohaya gandja iimaliwa, yotaye yape iimaliwa mboka uushona yekewu tsamithe.

Oopinepela odhi li ha dhi mene koshimeno hashi monika shafa endombo, nokuli ngele omuntu eya po ita dhimbulula kutya oshiyimati tashi vulu okuliwa molwaashoka ihashi monika momukalo ngoka.

Eshito oli li lyo opalelela noonkondo oto adha nee ehala limwe ndono li na omeya geli poonayilona ga talama omanga puna woo iimeno ya ziza nawa.

Komahala gamwe okuli haku adhika oondundu na ohaku adhika iimeno tayi yalulwa kakele iimeno mbino ihayi Kala ya koka yiye mombanda ohayi kala ashike iihupi . okuli woo haku adhika no mamanya mpaka naampeyaka.

Moshilongo Namibia omu na omahala gamwe ngono hamu adhika omamanya ogendji gendji limwe olili mpaka limwe olili mpeyaka, oku na wo omwiidhi dhi liko dha kukuta ko oku na ngaa omiti dhimwe hadhi adhikako dhi na omafo ga ziza.

Omahala ngono ge li pomuthika gondoolopa, aantu ohaya kala ye na iipundi yawo ya tula ko iikuusinga, opo ya kuutumbe nuupu. Ohaya kala po nduno ye na shoka taya nwine po, ano taya uvu okambepo okawanawa.

Omahala gamwe ogeli omawanawa noonkondo ngono geli haga kala ge na iitafula oshowo iipundi yili pondje aantu uuna ya kuutumba ohaya kala ne ya tala nkene eshito lyoopalelela opuli ha pu kala pu na oolamba dhomahooli odho dha tema.

Aanafalama oyeli yaninga ondunge una yakuna iimeno yawo ohaye yi kunu mpoka pwatutumana po tayi kala mwathigala ominkaka moka tamu vulu okumatuka omeya.

Aantu oyendji mongaasjingeyi oye li yehole oku thaneka etango, tango shampoo ta li kaka oyaba, molwashoka oli li ha li Monika nawa noonkondo. Aantu mbano oha ya kala neah yeli tala lyoopala ta li eta oonte ontiligane oku li talela momeya.

Eshito oli li lyo opalelela noongondo. Ngele oto li ipula oto vulu okungwangwana. Opu na omahala gamwe ku na oondundu haku adhika omamanya. Ohaku adhika woo iimeno yapya komutenya.

Oohi otadhi tekulwa kaantu oyendji mongashingeyi sho aantu yadhimbulula kutya oompu okutekula. Ohadhi tulwa ashike muundama womeya dho tadhi kala tadhi pelwamo iikulya.

Aantu oyendji momagumbo oye li ta ya munu oondjuhwa, noondjuhwa ohadhi zi omauwanawa ogendji. Oondjuhwa ndhino ohadhi kala dhatulwa muukololo, ta dhi vala omayi. Omayi ngano ohakuthwa mo nee ga ka tendulwithe nenge ga ka landithwe po.

Oongala odhili hadhi etwa po kaantu nenge odhili hadhi ningwa nawa, dhi monike nawa momukalo tagu longithwa kaantu moositola ndhoka hadhi longo noongala. Odhili nee hadhi tulwa muunayilona oshowo uumbaapila dhi kale tadhi monika nawa, dho tadhi tulwa uunima uutiligane.

Omuthigululwakalo gwaawambo aawambo oyali haya pungula iilya yawo momahala ngono hagi ithanwa iigandhi ohaku sikilwa nee nondunda ya tungwa noohozi.

Komahala ogendji okuli kuna iihwa ya thita, kakele aantu ohaya kala nee ya tota uundjila wawo meni mono, opo nee hapu endele kehe gumwe. Na yamwe oye li nee haya tila po.

Aantu mbono yena omahala moondoolopa nenge geli pamuthika gondoolopa oyeli haya kala ya tunga omagumbo gawo yo oyena uutala wuli pondje. Muutala mono omo nee haya gondjo.

Oohi odhi li pamaludhi ogendji, dhimwe oonene dhimwe ooshona. Kakele oohi dhono oonene shampa ngaa dhi li dhe ya kooha dhomeya odhili oontilithi noonkondo.

Aanafalama oyendji mbono yena iikunino oyeli yadhigapo uundjila pokati kiimeno opo yawape kayalyate iimeno yawo uuna taye ke yisila oshipwiyu nenge takeyi tekela.

Aantu oyeli taya munu oohi momagumbo gawo kakele dhimwe oyeli nee yedhimambeka shampa nee weya adha oho kala toti ohi hayi vulu okuliwa nenge okukwata yo yikalandithwe.

Komikunda okuli haku adhika omadhiya omanene. Momadhiya mono aantu ohaya vulu okukala ya kongela mo uuhi uushona wo e tawu koko nee, shampa wa koko ohaya tula mo nee oonete opo ya wape okudhi kwata nuupu.

Oomahala gamwe ogeli ashike gena ondundu. Aantu ohaya yi nee ya katalele po oshoka oya hala okutala nkene eshito lyo opala . Kakele ihaku kala nana aantu oyendji okuna eyimweneneno.

Uuna aantu yamono pehala mpo puna Oohi nenge momeya mono muna oohi, oyeli haya ndhindhilikepo opo shi keyaningile oshipu uuna ya pyakudhukwa yo yeye yedhi kuthemo.

Aanafala oyendji oyeli yena iikunino ndele natango, oyeli yena uundombe mboka yahonga hamu talama omeya. Taya tulamo ne oohi, taya kala tayedhi pelemo iikulya. Shampa dhakoko tayedhi kwatamo ne.

Aantu oye li haya munu oondjuhwa noma lalakano ga yoolokathana. Ashike oyendji oyeli haye dhi munu ya wape yeki imonene mo iimaliwa yawo. Dhimwe ohadhi landithwa onshona omanga thimbo limwe ohaya landitha omayi.

Eshito olyi li lya opalela noonkondo, lyo olya yoolokathana. Opuna komahala gamwe hono ihaaku vulu nokukunwa nenge ihaku kala iimeno ya ziza. Ano kuna ashike omamanya geli mpano na mpeya ko okuna oondundu, niihwa ya sa omutenya.

Omahala ogendji mpono puli hapu talama omeya, opuli hapu vulu oku adhika ooohi. Kutya nee odhe ya mo nefundja nenge aantu oyedhi tula mo yoyene. Shampa dha koko ohaye dhi kwata mo nee, opo ya ipopile komukaga

Aantu oyendji mbono ye na uundama wawo momagumbo yeli taya munu oohi uunona owo nee hawu yimo momeya wo tawu kwata mo oohi tawu longitha oonete ohaye dhi kwata nee yo taya yi yeke dhi landithe yiimonenemo iimaliwa.

Opu na omahala nenge miiheke mono mu na iihwa oyindji oshowo omiti odhindji, dho ominene, ashike opu na ashike uundjila uushona. Aantu opo nee kaya dhimbwepo ngele opo ta ende po lotango, oye li haya dhidhilike omiti dhono dhili po ominene dhi li pooha dhoondjila.

Omahala gamwe ogeli gena omamanya, nomamanya ngono ga halakana giili kokule. Kuli nee kuna iimeno ya ziza. Aantu ohaya yiko nee, ya ka kale taya thaneke, yo ya ka tale eshito nkene lyoopala.

Eshito olili oshinima shimwe oshiwanawa ano ngashi ne moshilongo Namibia omu na oombuga dhili pomaludhi ogendji ano opu na wo omahala gamwe ngono hapu adhika ashike oondundu ko okuna nga niimeno tayi yalulwa.

Omahala gamwe ogeli gatulilwa po nenge geetwa po onomena wina, ano aantu uuna yahala oku uva po okambepo nenge yahala oku ka popya naaholike yawo, ohaya yi nee komahala ngano, taya futu, e taya yi mo , e taya kala nee taya yothwa oonyama dhawo nokulya osho woo oku popya.

Aanafaalama ihaya longo nuudhigu ,oyeli haya longitha uushina okulikolako iilikolomwa yowa, ano okulikola shono yali yakunu, ano ohaya longitha nee uushina mbono yotaye wukutha shama wamana.

Opuna komahala gamwe hono kuna omamanya, nomamanya ngano ogeli ne gahala kana gamwe omashona, gamwe ogo pokati nagamwe ogeli gakwatathana ga ninga omanene. Ohaku adhika ashike aantu ashona.

Aanafalama oyeli ya kotoka, mongashingeyi niinamwenyo yomoshiheke oyeli taye yi eta momagumbo ye ti ninge iitekulwanamwenyo. Oonkanga nadho odhali dhimwe dho moondhila dhomoshiheke, ashike aantu oyeli taye dhi tekula momagumbo.

Aantu oyendji mbono haya ningi iikunino oyeli ye na ondunge yokukuna iimeno yawo. Ohaye yi kunu ne ngeyi kutya pokati koshimeno shino nashi sha landulako na pukale pwa pita ehala lya gwana omolwa oonte dhetango oshowo omeya.

Oohauto odhili dha simana noonkondo na odhina ongushu dha yoolokathana nenge oonkondo dha yoolokathana. Ohadhi yi nee dhika ninge omathigathano dhi ninge shanamutango ndjoka tayi thiki tango.

Iimeno nando yili yapumwa oonte dhetango nadho odhili dhanika oshiponga dho otadhi vulu okwiimba iimeno yiye komeho, ano ohaya vulu ne okukala yeyi siikila okuyigamena koonte dhetango odhindji.

Opuna omahala gamee hono kuna omavi haga tindile oohauto, ka kele opuna ngaa dhimwe hadhi endeko ndele nee ihadhi kala ko naana odhindji, ano ohadhi kalako tadhi ningi omathigathano.

Aantu mongashingeyi oyeli ya kotoka noonkondo. Ihaya yi owala komafuta, komilonga nenge komadhiya ngono geli po ga shitwa haga talama omeya opo ya ka kwate oohi, aawe oyeli ngashingeyi ya tunga uundama wawo momagumbo e taa tula ko oohi dhawo ta kala taye dhi pele mo iikulya.

Oondjuhwa mongashingeyi odhili odho tadhi etele aantu iimaliwa. Aaantu oyeli nee haya munu uuyuhwa wawo ye wu kuthako kooyina, wo shampa wa koko ta ya ka landitha opo ya imonemo iimaliwa yi ikwathele mpaka naampeyaka.

Aantu oyendji mongashi ngeyi mbono yeli ta ya ningi oongeshefa dhawo dhoohi iha ya longowe nuudhigu oyeli ya dhika oshiipa dhawo mokati komeya opo oohi dhi wape okukala tadhi ha kelemo, yo yeye ashike yedhi kuthemo nuupu.

Aanafaalama oyendji oyeli ya kotoka na otaya endelele pamwe nethimbo aluhe. Mbono yeli yena iimeno ngaashi omabanana oyo ngaa natango yeli yena oohi dhawo. Ohayedhi pele iikulya momagumbo yedhi tula owala momeya.

Oohi odhi li dha simana noonkondo, kakele odhili pamaludhi gayoolokathana. Opuna oohi ndhoka oonshona oshowoo ndhoka oonene. Oohi oonene odhi li odhindji ,ohadhi vulu nokuli okukala dha fa dhi thike pokanona okashona.

Aantu mbono yena iikunino, haya kunu omiti ngaashi dhomabanana omayapela, omalemune nosho tuu, oyeli woo yena uundama wawo yewu ninga yoyene wokumuna oohi, oyeli nee haye kedhi kwatamo eta yedhi landitha po

Aanafaalama sho yeli yena iikunino yawo oyeli yeyi ninga nondunge, ano iimeno yawo oyili yeyi tulapo yili momukweyo noya pitithathanapo omahala oku paathana ompito yomeya, oshowo oku mona oonte dhetango dha gwana.

Aantu mboka yena iikunino oyeli haya ningi uundumba yo taya kunu iimeno yawo kombanda yuundumba hoka, taya tula omeya momikanka opo ga wape okukala taga topolele iimeno kehe esiku.

Iinamwenyo oyindji yomokuti kayina uukwatya wa faathana. Ano opuna mbyono hayi vulu okukala pamwe naambyono ihaaayi vulu okukala pamwe. Oshoka otayi vulu okumonithathana oshiponga. Oonduli odhili hadho vulu okukala pamwe noongolo.

Aanafaalama oyendji mbono haya kunu iimeno nande tutye yena iikunino yiimeno, shampa oonte dhetango dha ningi odhindji iimeno yawo oha yeyi siikilile opo yeyi gamene koonte dhetango dha pitilila.

Iinamwenyo mbyono yomomakuti ngaashi moshilongo Namibia oyili yeedhililwa nuuna aantu yahala okukeyi tala ohaya yi komahala hono yili yeedhililwa ee taya futu ta yayimo nee yekeyitale.

Iimeno oyi li hayi tekelwa niinima mbyono yina uumbululu uusona, okushashamina ashike nokugamena iimeno. Opo kaayi mone omeya ga pitilila nenge kaapu kale puna ombinga opo owa tilwa omeya ogendji, manga yimwe inayi mona omeya.

Opuna ehala ndyono hali ithanwa ombuga, ombuga ehala ashike lya mbwalangandya kakele kakuna nana iimeno ohaku adhika ashike uumwidhi uushona wapya omutenya nomamanya mpaka nampeyaka.

Aantu oyendji oyeli yehole pomahala go mainyanyudho. Oha yayi nee mokati kiiheke mwiya kohi yiihwa hono oko kuli kodhikwa yehala mono yeli taya lala, yo ya tula po ashike esiga lyawo mpeya taya yotha oonyama dhawo taya inyanyudha.

Oonkanga nande odha kala oondhila dhomoshiheke, aantu oyeli mongaashingeyi yedhi eta momagumbo ano yedhi tula miikunino okudhi tekula, kakele shampa wedhi etha dhiye pondje ohadhi vulu okufadhuka po.

Aanafaalama oyeli haya longitha omikalo dha yoolokathana oku kuna iimeno yawo . Uuna taya kunu oomboga dhawo yamwe oyeli haya kunu muukulolo nenge momikweyo yyo iimeno oyili moondooha.

Omeya shampa gali gena mpa gatalama, shotaga pwinepo ngeya oohi ohadhi ya puuyelele. Aantu oha yeya nee tayedhi tulilepo iikulya opo yawape yedhi kwate nuupu, ano kadhiya fadhukepo.

Opuna omahala gamwe hoka ihaku mene iimeno oyindji ano haku adhika ashike omamanya omashona geli mpaka naampeyaka osho wo oondundu ooshona, ko ohaku kala ne kuna osheetsi.

Aantu oyendji mbono haya zi miihwa mokule mwiya, shampa ne yaadha pondjila dhawo pu na omeya ohaya kala ne ya tulako iiti oko ya lyatele ano kaya lyate momeya.

Pamuthigulukwakalo gwAawambo, oshimbombo oshowo ekaka oyili shimwe shomiikulya yawo. Oyeli nee yeshi simaneka, ohaya li nee oshimbombo, yo taya elelitha omboga nenge ekaka.

Omamanya ogeli onga iinima yimwe yomeshito. Ohaga kala nee uumanya uushona, taga ende nee taga kwatathana nomakwawo sigo taga ningi omamanya omanenenene.

Opuna oodhila dhiili no dhiili, oodhila dhimwe ohadha dhika nee momeya oodhila dhono hadha dhika momeya kutya nee ongulonene, kutya okwa talala kutya okwa pupyala odhili dhi hole pooha nomeya.

Oondjuhwa odhili dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yili tayi eta oshimaliwa tashi endelele. Ano aantu oyeli ne haya munu oondjuhwa, tadhi vala omayi nenge uuyuhwa, thimbo limwe otaya landitha omayi nenge taya landitha uuyuhwa wokumunwa.

Omatama ohaga kunwa kaanafalama go ogeli haga kuthapo oluhepo oshoka ohaga tulako noonkondo. Aantu ohaye galikola ne etaya kalanditha yi imonene iimaliwa.

Oositola odhindji odhili hadhi longo niiyimati mbyono hayi tulwa miikulya ano iitowalekitho. Ngaashi omatama, onyanga nomayima ngoka omazizi goku nikitha nawa miikulya.

Omahala gamwe oha ngakala gopalekwa nawa tagamonika nawa, ohangakala ne gena iitafula yalongwa mipilangi yo iitafula mbyono oya kundukithwa ne kiipundi, aantu oha yeya po ne talanda shono yahala shokunwa osho wo shokulya etaya kutumba otayali nenge yanwe.

Aanafaalama mbono yena iikunino oyeli haya kunu nomikalo dhayoolokathana. Mongaashingeyi yamwe ihaya kunu we pevi, ndele oyeli ye etapo iitenda mbyono yeyi ndulukapo yooyene, mono haya kunu iimeno yawo.

Omahala gamwe oge li ga kongelwa onomenawina. Opuna omahala ngono pu na omakwilika, iimeno tayi monika nawa osho wo iitaafula niipundi yoku kuutumba. Aantu ohaya kuutumba nduno, yo taya kundathana shono ya hala okupopya.

Aanafaalama uuna ya kuna iimeno yawo mpono hapu talama omeya ohaya ningi uundumba shampa ya ningi uundumba pombanda yomavi ngono ga ndumbala opo nee haya kunu opo omeya ga kale taga kungulukile momikanka ndhoka.

Aanafaalama oyendji oyena omukalo omwaanawa gokukuna oomboga dhoka dhopandoolopa ndhono hadhi mene hadhi ende tadhi kwatathanene mokati tadhi menene meni sigo taga ningi omanima omanene, taga adha okuliwa.

Oohi odhina omukalo ngoka hadhi kwatwa shaashi odhina omuthenu. Ito vulu ashike wuyi kwate noonyala wu yinukile, moonyala dhoye otayi the nunuka mo wala. Ohadhi kwatwa nee nuu shipa nenge noo ndjolo dhono dhili ta dhi longithwa kaantu oyendji nokuli.

Omilunga odhili omiti dhimwe omiwanawa nohadhi vulu okukala pooha nomahala ngono hamu kala aantu opo aantu yavule oku gondjamo yamone okambepo okatalala.

Opena omahala mpono aantu ha yayi etaalanda iikulya yawo nosho woo iikunwa, etaakutumba yuuvepo okambepo. Pomahala mpaka ohapu kala née puna uutafula nosho woo iipundi niinima mbika ohayi kala yahogwa miipilangi.

Ngoye owuli hokala wahala oku uva ombepo nenge Wu kale wa kuutumba pokahala kiikalela? Opuna omahala gamwe ngoka omuntu hovulu oku ya po ndele eto kuutumba topula sha shokunwa nenge shokulya ndele tokala uli po uli meimweneneno.

Oondundu shimwe shomiinima mbyoka yo opaleke eshito . Oondundu ohadhi kala dho opalelela tadhi nana aatali kokule . Ohadhi kala nee pooha dhadho puna uumeno wa ziza nawa.

Opu na omahala ngoka haga kala goopala ha gaka talelwa po kaantu oyendji uuna tuu yiitsu okamaliwa kawo. Ohapu kala nee puna okandama ko ku mbwinda, shampa ya mbwindi taayi ya ka kuutumbe puupundi wuli po watentekwa po yuuve okamutenya.

Oondundu odho dhili iinima yimwe iiwanawa yomeshito. Oondundu ohadhi kala dho opalelela sho shili, kooha dhoondundu hono ohaku kala nee kuna uumwiidhi ashike uushona kakele evi ndyono hali kala ko ekukutu.

Aanafaalama yamwe paife oye li po taya munu oohi nokuli. Mono hadhi kala owala momeya yo taye dhi pele mo iikulya. Ohadhi kala nduno dha hapa sigo otadhi adha okukuthwa mo shampa dha koko.

Iinamwenyo yomokuti ohayi kala ye edhililwa na ihayi kala owala tayi yanga shaa mpoka. Ohayi kala nee ya tulwa mo shi ikwatelela kutya oyi na uukwatya wa tya ngiini. Oonduli ohadhi vulu okukala moka mu na oongolo.

Aakwashigwana oyendji uuna ya hala oku kala pomahala ngono gomayimweneneno, ohaa yi yaka talelepo omahala ngono haga kala ge na iitaafula ya yalwa nawa niipundi ya kundukidha iitaafula. Oha ku kala nee ku na oolamba dha tema nawa.

Onduli oyo oshinamwenyo shimwe oshile noonkondo, na uuna no kuli ngele tayinu omeya pevi omagulu ohaga kala gafa gatifuka opo othingo yi wape yaadhepo pevi.

Mpono hapu talama omeya sho ta geende taga pwine po ngeya ngele opwali puna oohi ohadhiya kombanda . Aantu ohaya ningi nee shanamutango taya yi yekiikwatele oohi dhawo ya vule ya dhenge po omukaga.

Onduli oyili yimwe yomiinamwenyo yomoshiheke . Ohayi kakonga nee omeya gayo meni muule mokati koshiheke mono hayi vulu okukala yi lipo owala oyo awike .

Opena oohi dhimwe dhina omalwaala pamwe uutopitha nenge iinima owala yokudhana ndele nani oohi ashike hadhi liwa dhina omalwaala inaga monika nale .

Opuna omahala ngono nenge tu tye omadhiya ngono mono hamu adhikwa oohi noge li nee pwa dhidhilikwa kutya muno omo mehala mono to vulu oku kwata oohi eto gwanitha oohi dhoye ngele dhokulya nenge to kalanditha.

Oohi ohadhi vulu wo okutekulwa megumbo, dha tadhi dha tulwa ashike momeya dho tadhi kala tadhi pelwa mo iikulya, opo aantu ya wape ya vule okwiimonena osheelelwa nenge yaka landithe yo ya mone iiyemo yi ikwathele mpaka naampeya ka.

Iiyamakuti yimwe hayi adhika miiheke iitilithi nongele owe shi adha mpono nokuli owu na lela okutula ompadhi ketako wu ye wu ka gamenwe, nani oshinamwenyo ngaa. Kakele hayo naanaa ya nika oshiponga.

Oondundu odhili pamaludhi ogendji opu na oondundu dhimwe oonde na dhimwe oohupi, kooha dhoondundu ohaku adhika uumeno wa ziza nawa hawu ithanwa uuno.

Shampa Shiyenga Shanangombe yega dhenga pevi nawa, momapya ohamu kala mwamena iinima iitokele mbyoka hayi ithanwa owawa. Ohayi liwa nduno tayi telekwa ashike ihayi pi mbala, ihe ohayi liwa.

Mongashingeyi aanafaalama otaya endele pamwe nethimbo lyoshinanena ano uuna ya hala okuyelaka nitha evi lyawo yena shi ya hala oku kuna po Ihaya longo we noonyala nenge niiti ohaya kutha owala uushina ndele taya pilula evi lyawo

Opuna omahala ngoka gelipo gena oondundu dhaya mombanda, oondundu ndhino ohadhi adhika kehala ho haku ithanwa koMbaye nende koSwakopo moNamibia.

Aanafaalama mongaashingeyi ihaya longo we nuudhigu shaashi opena omambakumbaku ngono hage ya longitha nuupu, okwe elekanitha iimeno yawo yi kale tayi monika nawa ohaya longitha okambakumbaku haka.

Aantu uuna yahala okukafudhapo nenge yuuvepo okambepo , ohaya yi yakataalelepo omahala hoka kuna omafuta . Ohaya kala yakuutumba komavi ngono ganinga ondumba yili komukulofuta, yo taya uvu okambepo okawanawa.

Pamithigululwakalo dhaawambo uuna oomeme tayayi kiituthi yomanyanyu oha yayi yazala oondhelela tadhi monika nawa, yo oyena iiyuma komitse yeetelela omalovu giilya.

Aantu yamwe oya Konga omikalo omiwanawa dhokutsa iilya yawo, mpono yeli ya tula iini yawo momahala omawanawa kaayena omavi aano ga tungwa nawa nomooha nokuli omuna iipilangi ya tungilwa mo.

Mongashingeyi oohi odhili dhasima noonkondo. Aantu oyeli ne haya yi yaka kalele omadhiya gomeya yakwate oohi dhawo yawape yamone iihelelwa nenge yakalandithe yiimonenemo iimaliwa.

Opuna omahala gamwe ngono geli po gena uungwena osho wo omiti dhoongala, ha ga kala ta ga monika nawa ngono nokuli hava nana aamoni ko kule ye ye ya tale. Omahala ngono oha vulu oku kala taga fukilwa nokuli.

Aanafaalama oyendji mo ngashingeyi ihaya longo we nuudhigu uuna tashi ya pokutekela iimeno yawo. Ohaya tula omeya momaima ngoka gafa ominino ndele e ta ye ga tsu oombululu, taga zi nee omeya taga halakanithile iimeno ayihe.

Uuna aantu ya ya kiilongo ya yakwawo ngaashi andola iilumbu ya ya koshilongo sha Namibia ohaya yi yaka kale yeli pomahala mpono yelipo yadhikako ootenda dhawo ohaya kalapo yenapo omasiga taayotha oonyama dhawo dhokulya yo taya nu etaya lala mo.

Ehumokomeho olya ninga kehe shimwe oshipu. Uuna nokuli aantu taya halakanithile uuhoho pomahala gawo nenge ya hala okukokeka uungwena pomahala gawo ohaya longitha uushina mboka hawu undulwa ashike ko ta ka ndunduma.

Oohi ohadhi adhika momeya nohadhi kalamo tadhi lilemo iikulya yadho, dho tadhi koko. Ngele dhakoko aantu ohaye ya yedhi kwatemo yiimonenemo Iiyelelwa nenge yaka landithe ya mone mo iimaliwa.

Aanafalama oyeli yena uushina wawo, ano uushina mbono owo nee haa ya longitha oku elekanitha oomwiidhi, opo dhi kale dhi thike pamwe lyo nehala lyikale ngaa tali monika nawa noonkondo.

Opuna iikwamawawa mbyono hayi kala mombuga, ano yi igilila oku kala ya londa komiti nenge ka kuna omafo.

Shampa aantu yayi komahala yaka talela po aano kaageshi mpono ya kala shito ohapu kala nee puna omahala ga tungwa po go ku lala mono ethimbo limwe haya futu, opo ya wape oku lala mo ya mone omo Ito yoku tsikila ongula .

MOshiwambo omu na oondunda ndhono haku ti wa oondunda dhoohozi. Ohadhi kala dhi na omitse dhe etwa po noomwiidhi mo mwa tulwa iihenguti. Tadhi kala ihe dha tungwa noondhopi dhomaloya mooha moka.

Miikunino omuli wo hamu kunwa oma Banana. omiti dhono ano dho mi Banana hadhi kunwa ngaashi ngaa omiti omikwawo dhii yimati, tadhi kala ne tadhi tekelwa, no konima taga tulako, shampa ne oma Banana ga koko, go taga ka likolwako ga kaliwe nenge ga ka landithwe.

Oohi ohadhi vulu okukala oshitekulwanamwenyo uuna wa konga okahala we ka ninga megumbo e to tula mo omeya, ndele to tula mo oohi dhoye. Ohadhi kala mo nee todhi tulile mo iikulya, tadhi koko to kutha mo wu kale to li.

Opuna omahala gamwe mpono puna ashike omamanya, ko oha ku kala owala kwa mena uumeno uushona shaashi iimeno hayo nanaa hayi mene ko mamanya, go ohaga vulu nokuli okulya po oongaku dhaantu ngele oho endeko kehe esiku.

Oongombe odho iinamwenyo mbyoka ya simana nonkondo kaanafalama onkene aanafalama oyendji oya ya munu ne oongombe dho tadhi koko. Dhimwe ohadhi landithwa othika nodhimwe ohadhi dhipagwa ndele aantu taya landitha onyama ya monemo iiyemo nenge yalye.

Iimeno shimwe shominima mbyoka hayi kunwa kaanafalama, hayi kuthapo oluhepo yo ohayi eta omulyo momuhoka. Ohaya landitha eta yi imonenemo iiyemo.

Oondjuhwa odhili dhimwe dhomitekulwa naamwenyo mbyoka hadhi adhika mo magumbo nohadhi kala uunene momagumbo ogendji konyala unene komikunda. Oha dhi kala tadhi teku lilwa onyama yokulya noyimwe oyo ku landitha.

Omolwa omuthenu ngono guli moohi, aantu ihaya longitha oonete opo yavule okukwata oohi dhawo. Ohaya kwata nee nelalakano opo yamone osheelelwa, nenge yavule okulanditha, opo yiimonenemo iiyemo.

Eshito oshinima shimwe sho opala noonkondo. Meshito omu na oondundu dhi li po dhu uka mombanda. Meshito tamu adhika iimeno, omiti noshowo oomwiidhi dha ziza nawa.

Omamanya ogeli hagavulu okwiigongela, gali ngaa geli muumanya uushona sigo taga ende tagakwatathana, taga ende taganingi omamanya omanene nokonima ohagakala taga monika gafa oondundu.

Aantu ohayi ya kakwate oohi dhawo ya wape yiimonene iiyelelwa nenge yakalandithe yiimonene iimaliwa yii kwathele mpaka naapeyaka. Ohaakala ne ngele inahala okuya momeya Ohaalongitha uushipa mbono yatulako oshiti opo yalonge nuupu.

Omambakumbaku ogeli pomaludhi ogendji go ohaga longithwa unene kaanafaalama ohaga longithwa nee ethimbolimwe oku opaleka ehala lina omwiidhi kagu dhike pamwe ,po opena ngoka haya longitha okupulula.

Aanafaalama mbono haya sile iinamwenyo yomomakuti oshimpwiyu uuna uunimwena wapangulwa ko kooyina oyeli haye wu sile oshimpwiyu noku kala taye wupe iikulya.

Eshito oshinima lyoopala olyina iimeko, iigwanga, omwiidhi noyindji ya ziza nawa mbyono aantu ihaaya kala ya hala okuteta po, haya kala ashike yatota okandjila pokati.

Aanafalama oyendji oya simaneka okufalama oongombe. Oongombe odhili dha simana noonkondo, ohadbi gandja mbi: onyama, omahini. Ohadhi tulwa wo moofanditha dhi ete po iimaliwa, dho odhina oshipa sha simana moka hamu zi iinima oyindji.

Aanafalama oyeli haya longitha oombakumbaku mbono yawape okupulula pomahala gawo manga inaaya kunapo iimeno. Ohaya pulula po ne yakuthe po omwiidhi ngono guli po, yo taya kunu po iimeno yawo.

Oohi ohadhi dhengepo omukaga moshili shoshene. Aantu oyendji ohaya kutha uundjolo wawo kutya aakulukadhi ya kakwatwe oohi dhawo yamone osheelelwa.

Owuli gumwe gomwamboka ya lulilwa komukaga? nena longekidha okandjolo koye etoyi pokandombe wuwape wukwate oohi dhoye wimonene oshelelwa ikaleka kokule nomukaga.

Omupenda ke vulike. Aantu oyendji ohaya yi nduno ya kutha oondjolo dhawo, oshowo uunete wawo ya ye ya ka kwate oohi ya wape ya mone iiyelelwa yo wo ya ka landithe ya mone mo iisimpo yoku ikwathela.

Oohi odhili odho osheelelwa sha kehe esiku mongaashingeyi, kehe gumwe okuli apashukila oohi. Aantu ohaya yi yaka kwate oohi dhawo nuushipa opo yedhi mone mo odhindji, oshoka oohi odhina omuthenu .

Oondudndu dhimwe odha tholomwa po ko mamanya, ngono ga enda ashike taga kwatathana ga uka mombanda, sigo taga kala nee enima enene lya ndundumana, opk nee haga ithanwa oondjndu. Oha ku kala kunaa uumeno uushushuka wala wa ziza.

Eshito ohali kala lyoopala shampa etango tali kapa oyana aantu oyendji oye hole okukatalelapp hono kuna oondundu. Oshoka ohaku kala taku monika nawa nuumuti mboka hawu kala waziza tawu monika nawa.

Eshito oshinima shimwe shoopalelela, eshito olyi na iimeno ya yoolokathana lyi na omiti dhimwe ominene dhimwe omishona dhimwe odhi na omizile hadhi vulu okugondjwa dho dhimwe iha mu vulu okugondjwa.

Owuli omunafaalama ashike kuna omukalo omwaanawa gokukuna? Nena owuna okukuna ngeyi , kuna iimeno yoye totatala kutya okwapita omikwewo dhithike peni , ehala lithike peni lyapitapo okuza koshimeno shimwe okuya koshimeno oshikwawo .

Ngoye owuli omukwashigwana gomiilongo mbyoka yawambapala peshito, ashike ino mona nale? Moshilongo Namibia omuna omahala ngoka gena oondundu. Okuna oondundu dhina oomwiidhi pooha, po opuna omamanya ganyolwa.

Omahala oko ge li omawanawa ga tungwa ha ga kala taga nana aamonikokule ye ye ya talele po omahala ngoka ga tema nawa taga monika go opala lela.

Aantu mbono taya tekula oondjushwa nenge taya munu oondjushwa nomalalakano giilile, ohaya kala ya tula oondjushwa moonete uuna dhi li pokuvala omayi, go omayi taga ngongola ashike guuka pevi go ga ka tulwe moshinima ga tendulwe.

Aantu mbono yeli taya longo noondjuhwa mongaashingeyi nenge taya munu oondjuhwa, oyeli taya mono mo iiyemo tayi endelele, oshoka ondjuhwa shampa ya vala omayi, omayi ohaga kuthwa ki etaga yi ge kiikalele shampa ga tendulwa natango uuyuhwa ohawu yi wu kiikalele manga ondjuhwa tayi vala omayi omakwawo.

Aantu mboka yena omapya nenge iikunino ohaya kongo omambakumbaku ngeye gapulule opo evi lyi wape okupiluka lyo lyi ninge epu uuna aantu taya kunu.

Opuna omahala ngono omawanawa aantu haya yiko yekuuhale , yekiiyuvithe ombepo yili nawa . Ohaya yi etaya mbwindi momeya ngono geli mo , yo taya yi yaka kuutumbe yoontela okamutenya kuupundi.

Aanafalama oya kotoka noonkondo sho ya mono kutya iimeno yawo otayi dhengwa uunene koote dhoka tadhi zi ketango, oye shigilile opo kayi mone oote dhetango dha pitilila.

Oomboga ndhono dhapashinanena, odhili dhimwe dhomiikwamboga mbyoka hayi kunwa kaanamapya. Ndho ohadhi ende tadhi itonyo kashona nakashona sigo dha adha okuliwa.

Aantu ohaya kunu wo opineapple, ya wape yaka landithe nenge yalye. Oshoka oyili yi holike noonkondo shaashi oyina omulyo omuwanawa.

Oombaka nande dhi li iinamwenyo mbyono yi shiwikilwe momeya aantu oyedhi ninga iitekulwanamwenyo, oshoka ohadhi vulu okugamena omayoka dho ohadhi vulu okuliwa nokulandithwa.

Aantu oyendji komahala gi ili nogi ili oyeli taya tekula oongombe onga iitekulwanamwenyo, oongombe odhili ne dhasimana oshoka ohadhi zi omahini, onyama dho odhi vule oku landithwa dhi ete iiyemo.

Eshito shimwe shomiinima mbyoka yoopalelalela muuyuni awuhe mbu. Uuna tashiya piimeno ohayi kala yaziza nawa shampa yina omeya ga gwana yalokwa nenge yatekelwa.

Iinamwenyo mbyono yomo makuti wo nayo oyili hayi vulu oku pungulilwa uunimona wayo. Ngaashi nee uunduli, ohawu vulu oku kalekwa pehala mpono tawu pelwa ashike iikulya wuli kokule nooyina.

Momagumbo gomo mikunda aantu nayo oye limo ya konga omahala moka ta ya tile oohi dhawo dhi kokelemo, ano ya tulamo oohi yo ta ye dhi tulilemo iikulya osho woo omeya. Shampa dha koko ne, oha mu yi ne ujnona mbono iushona nenge wopokati, ta wu kwatamo oohi ndhi wape dhi ka landithwe nenge dhi ka liwe.

Aantu shampa yeli moohauto tayeende nee muundjila mbono weenda pokati koondudu, ohaya kala nee yewete oondudu dhili popepi ndele yali ngaa okweenda, yali okweenda oondudu oha yeke dhaadha nuudhigu nathimbo limwe ohaya vulu kukula inaye dhaadha.

Ondjuhwa oyili yimwe yomiitekulwa namwenyo mbyoka yina onyama ontoye. Aantu ohaya paka po nee ondjuhwa yeyi kanga nawa, ya vutulilwa ashike, oku za meni, ndele tayi pi nawa, ndele e taya kuutumba nee, e taya li.

Otuna uundombe nenge omadhiya nenge oondama mono hamu kala oohi, mono aantu haya yi yakakwate oohi , yawape yalye nenge yalandithe yamonemo iimaliwa.

Aanafalama oyendji oyeli ha ya longo omapungu. Nongele omapungu ga landithwa oha ga eta iiyemo megumbo, noha ga tekelwa nomukalo gomunino gwatsipulwa ta gu hala kanitha omeya.

Oohi odhili dha ninga osheelelwa sha kehe siku, dho odhili dha ninga oonzo dhiiyemo kaantu oyendji mongaashingeyi. Aantu ohaya kwata oohi dhono e taya yi yaka landithe.

Oondjamba odhili dhimwe dhomiinamwenyo yomoshiheke ohadhi vulu oku kala dhe edhililwa nenge dhi iyakamo mono dhe edhililwa etadhi yi dhika kale dha holama dhalonda mokule hwiya komamanya.

Mboka yena iikunino oyeli ya simaneka oku kuna oomboga, dhono ano dhili nokuli shampa dheku menene, etadhi ku kokele, ngoye owuli twi pandula noonkondo. Ohadhi koko ne tadhi itonyene meni taga ningi omanenenene.

Aanafaalama mbono haya munu oohi oyeli po haya ningi omapekaapeko manga nee inaya landitha komuntu a landula ko, ohayemu ningile ngaa omapulapulo mpaka naampeyaka ya wape oku mona uuyelele wa yoolokathana.

Omahala oko geli gena omatungo goopalelela, omatungo gatungwa nawa taga nana, na owuna oku yamo wukatele shoka shili mo oshoka ogeli pehala lyayela lyoopala.

Ooyene yiikunino ihaa longowe nuudhigu, oshoka oye li haa tula ominino pokati kiimeno dha tsuwa oombululu opo dhi wape dhi tekele iimeno ayihe.

Aantu mongaashingeyi oyena omikalo omiwanawa dhokukwata oohi dhawo ohaya tula uushipa momeya, opo oohi dhi kale tadhi hakele mo muushipa mono kaadhi ye kokule ya wape okudhi kwata ya mone iiyelelwa.

Omeya nando geli omatilithi, ano geli haga tilika koohandimwe aantu yamwe oyeli yehole oku ka tala omeya. Ohaya yi nee, etaya kuutumba kevi ndyono lyili komukunkulo gwomeya, ya tala omeya yuuvite nawa.

Meni lela lyoshilongo mwiya uunene ngaa moshilongo shaNamibia kohi yoondundu okuna nee uundjila uushona wuli pokati koomwiidhi ethimbo limwe oohauto opo nee hadhi endele mpono no ihadhi kala nokuli dhiwetike.

Uuna etango talikapa oyana ohalikala ne lyaludhika, lyo lela kegulu hwiya olyiliko lyafa lyatilingana, aantu oyendji oyehole okulitala una taliningine.

Oweshi tseya tuu kutya opuna ombakumbaku giili nogiili? Opuna embakumbaku ndyoka lyokuyelekanitha omwiidhi gukale gweelekana nawa , kaagu kale tagu tilitha aantu.

Omamanya ogeli haga kala ga kwatathana, omayima omanenenene itaga vulu oku pitwa pokati. Ohakau kala iimeno owala tayi yalulwa yiloko ya ziza, na omuntu ngele okwa yiko ndele ti ihata po, ota vulu oku monenako oshiponga.

Oonkanga nande hadho naana iitekulwanamwenyo yomegumbo aanafaalama nenge aantu momagumbo oyeli ha yedhi edhilile . ohaya kala nee yedhi tula kiikuku opo dhiwape kadhi fadhukepo

Miinamwenyo yomokuti omu na wo iinamwenyo mbyoka haku tiwa oongolo. Ongolo oyi na nee omalwaala li gaali. Yi na olwaala olutokele, yo yi na ekonda e luluudhe lili mo.

Opena oondhila dhomaludhi ndhoka hadhi adhika nodhi hole kooha dhomeya. Ohadhi kala unene dhimwe oonduudhe himwe oontokele. Ohadhi kala nee dhili kooha dhomeya dho tadhi nu omeya etadhi tuka po dhika nyange.

Iimeno kayi hole naanaa okukala mumwe. Aanafaalama ohaya ningi nduno ondunge ndjoka ya tenda omikweyo yo taya yalula ehala ndyoka lya pita pokati koshimeno noshimeno, opo yi kwate nawa omeya.

Momakuti nenge tutye miihwa mono ohamu kala muna uundjila mono aantu haye endelemo tayayi komagumbo, komahala gomanwinwo osho wo komagumbo yooyene yomikunda nosho nosho.

Komukukulo ngwefuta ohaku kala omamanya ngoka haga kalako gamwe omanene gamwe ogafa ga tanduka nokuli okoonkondo dhomeya ngoka gefuta.

Aanafaalama ohaya kala yanyanyukwa ngiini uuna iimeno yawo yuuvite ombili. Ohayi ne yokunwa pwapitatathanapo omahala opo kayinanathane omeya yo ayihe yikale yagwanenwa omeya oshowo oonte dhetango.

Aanafalama mbono haya munu oondjuhwa ohaya ningi ngeyi oondjuhwa shampa dha vala omayi ohaga kuthako etaga tulwa mehala mono taga katendulilwa naa uuyuhwa mbono ngele watendulwa oha wukoko ashike wuli mehala lyini ka wuli nooyina.

Aantu mbono yena iikunino shampa tashiya pethimbo lyokuteya shono ya kuna ohaya kala yena iipala ya nyanyukwa noonkondo, oshoka ohaya ka kutha iiyemo nenge iimaliwa ya wape okwiikwathela mpaka naampeya ka.

Aantu otaya tseyithilwa ngeyi kutya naya kale miihauto yawo yiigamene uuna iihauto yathikama, molwaashoka ohapu kala iinamwenyo yomokuti yayoolokathana, yo otayi vulu okunkala yanika oshiponga.

Opuna omahala gamwe mpa puli kuna omavi omakukutu nenge tutye omavi ganika omamanya, ngono haga kala nokuli geeta po iinima yafa oondundu, hono haku kala ashike aantu yoohandimwe, shaashi ihaku vulu oku kalwa ethimbo, kakuna omeya, ko kakuna iimeno ya za zi.

Omahala gamwe omawanwa noonkondo ohaga nana nee aantu mboka ya hala okahaala keyimweneneno ndele tayeya taya kuutumba sho nee taya popi yo oyu uvite nawa taya tala iinima m byoka yili mo ya tulwa mo tayi monika nawa.

Aanafalama oyena omukalo omuwanawa nenge tutye omukalo omupe goku kuna iimeno yawo nokuyi topolela omeya nuupu. Ohaya kunu iimeno yili puutuntu omavi ga londekwa po omanga omeya geli momikanka.

Moshilongo Namibia omuna omahala gamwe ngono geli kombinga ndjiya yokuushimba haga kala gena oondundu. Koondundu hono ohaku kaka nee kuna uumeno wapya omutenya. Ano hako naana haku kala kuna iimeno yaziza.

Aantu oyendji mo mahala gawo mono haya telekele ngono haga ithanwa ookombitha ogena uutafula wulipo tawu monika nawa mono hamu adhika nuuyimati shampa weya mo to vulu okulya opo ne hapu kala iinima ayihe ngaashi oosindo niikwawo oyindji.

Owa tseya ngaa shono hashi dhenge omu kaga dhingi? Oohi, shimwe shomwaa mbyoka hayi dhenge omu kaga. Inda wuka kalele oka ndombe ndele tokwata oohi dhoye, toya wudhi pakepo etoli.

Aatalelipo uuna ye ya MoNamibia ohaya ka talelapo omahala ga yoolokathana. Oyeli wo haya ka talela po aantu mboka taya munu oohi ku yoyene . Ohaya ulukilwa nee nkene aantu taye dhi kwata mo taya longitha oonete.

Opuna omahala gamwe ngono aanafaalama yena sho yeli yeli mo yena mo oohi dhawo. Kakele momeya mono ohamu yi owala aakuluntu. Uunona ohawu thigala kondje oshoka omeya ogeli ga nika oshiponga noonkondo.

Aanafaalama oyendji oya taambako ngeyi noyu uva ko ngeyi kutya, iimeno olyo eshito olyo opalelela. Ope na iimeno mbyono ha yi mene kuyo yene, kakele wo aanafaalama oye ya po nondunge yoku kuna iimeno yawo, ya wape ya mone mo iiyemo.

Opuna iimeno mbyoka ihaayi kala yili mokati kevi, ihe ohayi kala ya kunwa yili muukololo wayo, omo nee hayi kala yamena yaziza nawa, yo tayi tetwa nokashina opo yi kale tayi monika nawa.

Aanafaalama oyendji oyeli ya simaneka oohi, oohi odhili dha ninga osheelelwa sha kehe esiku momagumbo. Oohi odhili wo odho oonzo dhiiyemo mono aantu haya kwata etaya ka landitha, thimbo limwe odha pya, thimbo limwe inadhi pya.

Iikwamawawa oyindji oyihole momeya oshowo pooha dhomeya. Ohayi kala nee yakalela omeya ethimbo lyongula onene yo tayi kashinga omutenya ngele watsu.

Omambanana shimwe shomiimeno mbyoka iidhigu oku kuna osho wo okusila oshimpwiyu, ashike ngele oga tameke oku ima, ngoye oto tala iinima iiwanawa ngiini, haga imi ogendjigendji ga londathana.

Muundama mbono wa tulwa po onomenawina mu kale oohi nenge mu kokele oohi ohamu adhika wo oontangu nongele aantu ya yi po ihe ya ka kwate oohi e taya adha mo oontangu nadho ohaye dhi kwata, oshoka odhi li onga osheelelwa.

Aanafalama oyendji ohakala yena ipala yanyanyukwa una tashiya pokuteya shoka yalonga, ohayakala ne thimbo limwe taya likola omatama thimbo limwe taya tala nga ngele ongena upuka nenge ngadha tu okulilwa.

Aanafaalama otaya endele pamwe nehumo komeho, ano mongashingeyi ihaya kunu we iimeno yawo pevi owala ngaaka. Ndele ohaya vulu oku kuna muukololo wuutenda yewu ninga po omo owala iimeno yawo yili tayi kokele.

Aanafaalama nenge tutye aantu mbono yena iikunino oyeli haya kunu oomboga dho pashinanena dhono dhili hadhi kokelele. Na ohadhi kunwa tadhi kala dha tulilwapo ominino pokati dhi wape oku mona omeya.

Mombuga ehala ndyono lyili hali adhika moNamibia omuna iinamwenyo mbyoka hayi kala mo muna oondhila ndhoka hadhi kala mo tadhi tuka oshoka ohadhi vulu oku kala uule wethimbo inadhi nwa omeya.

Oondjamba odhili iinamwenyo yomokuti, dhoka dhili nokuli dhanika oshiponga. Ohadhi kala dhina uunimona wadho wedhi tula momakolo, opo dhi vule oku wu gamena, oshoka odhi wete kutya dhoka oonene odho dhina oonkondo.

Oshiwambo oshili sha simana noonkondo, po opuna ne yamwe yeshi simaneka natango, uuna aantu yakutha iimbombo yawo ta ye yili nonyama yondjuhwa, oye hole wo oku tulapo ekaka nenge omboga opo ya dhengepo oshi dhila.

Aakwanezimo ohaya tumbu mo aanona yawo nenge aanegumbo lyawo momagumbo yaye yaka talelepo omahala ga pumba nenge omahala ngoka geli kokule. Yeli mo taya kala yeli mo kahala kontumba taya tala nkene eshito lya wapala lyo palelela .

Opuna omahala ngoka gopashinanena haga kala taga monika nawa noonkondo, nokuli haga kala pwafa puna okagumbo pokati omanga kooha kweenda opate ndjoka hakuti oteyapate onduudhe. Ko kuna uumeno tawu monika nawa natango, waziza nawa.

Iimeno ohayi kala nee ya kunwa ya pitithathana po omahala, opo kaa yi kale yi na omidhi tadhi gumathana. Ngele oonte dhetango dha lulu aanafaalama ohaya ningi ondunge e taye yi siikilile noothayila, opo oonte dhetango dhi kale oofupi.

Oongala odhili shimwe sho miinima mbyoka hayi etwapo kaantu. Oha dhi ningwa nee aantu taa longitha uushina thimbolimwe ohaya longitha ngoo, taya tonyenemo oongala tadhi kala tadhi monika nawa opo nee taayi ya kalandithi.

Uuna omvula ya loka nawa omiti oha dhikala dhina omafo omazizi dha ziza nawa dhuuvite ombili dhamona omeya. Omiti ohadhi liwa nee kiinamwenyo yoo handimwe kakele kayishi ayihe.

Mongashingeyi aantu ihaya longowe nuudhigu oyeli yakonga ominino ndhono dha taakanithwa mokati kiimeno yawo . Aanafaalama yakongo ondunge ndjoka ominino ndhono odha tsuwa oombululu dho tadhi shamine omeya kiimeno ayihe.

Ngashingeyi aantu oyendji oyelipo yaninga ondunge, ohaya kala nee yena uuhala wawo watungwa mbono haye wu ithana uundama wo momagumbo. Ya tulamo oohi dhawo, dhilimo tayedhi pelemo iikulya yawape okuninga oshiyelelwa shawo nenge yakalandithe yiimonenemo iimaliwa yokwii kwathela.

Iiyamakuti mbyoka yomoshiheke ano kaayishi iitekulwa namwenyo oyi hole momeya yo konyala ohayi kala ashike pamwe. Ohayi kala nee ngaashi oonduli, oongolo nosho tuu.

Aanafalama ihaya longo we nuudhigu uuna tashiya pokutekela iimeno yawo. Ohaya kutha ashike ominino ndhono odho dha taakana pokati kiimeno. Thimbo limwe otaye dhi tsipula, nothimbo limwe otayeyi tekele ashike nominino dhoodhene kondungu, opo iimeno yawo yiwape ayihe yimone omeya.

Aantu mbono haya kunu iimeno yawo ano mbono ye na iikunino ohaya kala yu uvite nawa uuna iimeno yawo ya pita mo nawa. Ohaya tula po nee ominino pokati kuumeno mbono manga uushona, opo dhi kale tadhi shaminine ko omeya yo kaaya ye mo ye yi lyate.

Aanafaalama oyendji mongashingeyi oyeli taya endele pamwe nethimbo lyopashinanena, mpono nokuli ihaya longo we nuudhigu haya longitha ashike uushina uuna ngaa taya elekanitha oomwiidhi dhawo nenge omahala ngono ga ziza .

MoNamibia omuna ehala ndyono hali ithanwa ombuga. Kombuga okuna omeya geli kokule haga monika nuudhingu. Ko kuna iimeno hayi kala yasa omolwashoka kakuna omeya. Niinamwenyo ihaku adhika oyindji. Kakele ohaku adhika oshimeno shoka haku tiwa Welwitchia Mirrabills shili mo sha ziza nawa ihashi si.

Aantu ohaya kunu uungwena wawo yoyene ,taya kunu nee uungwena shampa yewu kunu tawu mene, taya kala ha yewu kulula wuthike pamwe wukale tawu monika nawa wo otawu nana aantu komahala gi ili nogi ili.

Uuyuni wonena nenge tutye uuyuni wanakanena oweya wendela pamwe noteknolohi. Uuna aanafaalama taya kunu iimeno yawo ihaya longitha we oonyala nenge iiti ndele ohaya longitha uushina mbono okuyelekanitha nawa evi opo ya wape okukuna.

Oongombe odhindji odhi li kaadhi hole okutuntilwa nenge kaadhi hole owendwa oha dhi kongelwa ne omukalo ngono haku tiwa omanga ndele eta dhi tulwamo nee dhili miitenda opo dhi wape okuwendwa nuupu.

Aantu oyendji mboka yeli yena iikunino oyeli ya simaneka oku kuna omapungu, oshoka omapungu ogena iimaliwa. ohaga landwa noonkondo, gowoo ohaga liwa kaantu oyendji.

Opena omahala ngamwe pono hapukala tapu kunguluka omeya tagamatuka komamanya, oha ga kala ne tagamatuka guka moondombe ohapu kala wo pwanzinza nawa.

Oohi ohadhi tekulilwa muundama, ano oondama ndhono dhatungwa nomakuma, thimbo limwe omeya ohaga lokelwamo ngaa komvula, kakele ethimbo limwe ohaga tulwamo kaantu, opo oohi taye dhi tulilemo iikulya, dho dhiwape dhikoke, yedhi kuthemo nawa.

Oonyanga odhili shimwe sho miitowalekitho hayi longithwa momagumbo, odhili nee pamaludhi opuna onyanga ndjono yi shiwike olundji po opena onyanga ontiligane ndjono hayi kwathele woo nuuhaku ano hayi panga.

Oshitunda nohedhi, oshilongo nomukalo gwasho. Namibia oshilongo sho opalelela, shina eshito lyo opala, shina oondundu oonenenene tadhi nana aataleli po taya zi komahala gi ili nogi ili yeye ya talele po oshilongo Namibia.

Eshito olya opalela ngiini? Eshito lyuudha oondundu, lyuudha iimeno, ano omavi omawawawa taga nana aamoni ko kule nenge taga nana mbono taya zi kiilongo yi ili noyi ili, oku talelapo iilongo ya yooloka thana , taya nanwa keshito.

Aantu ohaya kwata oohimomikalo dhiili no dhili, pomahala ga yoolokathana mpono hapu talama omeya, aantu otaya longitha ne ngashi oonete, oku kwata oohi, ya vule ya mone iipalutha yawo yo komalutu.

Eshito ekumithi ngiini lina iimeno nomiti ya yoolokothana yaziza nawa, ka kele omiti dhimwe odhili monkalo ihagu monika olundji, dhakitakana dhina iitayi yakitakana.

Iikwamawawa ohayi kala nee uudhila, oonkanga, oondjuhwa niikwawo oyindjindji mbino iinamwenyo ashike iishushuka hayi tuka yimwe ohayi liwa.

Oongandu shimwe shomiinamwenyo hayi adhika momeya ohayi kala unene momeya ngono haga kala ga talama momilonga ohaga wala momilonga unene ito vulu oku adha ongandu mefuta nenge medhiya ashike lyo wala ndele ouna oku adha omeya ngoka momulonga.

Omboga shimwe shomiikwamboga hayi adhika miikunino shono hashi monika nohashi kala sha ziza noonkondo. Ohashi liwa. Ohashi kwatathana sigo otashi ningi ongonga onenenene ndjono hayi ka tetwa ko yi wape okupakwapo aantu ya lye.

Opo wu adhe iimeno ya sheneka nawa nenge ya ziza nawa no ya nyanyukwa, aantu ohaya sile iimeno yawo oshimpwiyu oku yi tekela noku yi pa wo ompito yokumona oonte dhetango dha gwana.

Opu na omahala gamwe omawanawa go oga mwena nawa. Mpono omuntu ta vulu nokuli oku kuutumba neyimweneneno uuna inaa hala omapiyagano gaantu yi ili noyi ili.

Shanakulya osho shanakulonga. Aantu oyendji komahala ga yoolokathana ohaya kwata ondjuhwa komulungu ya wape oku ka ikongela iipalutha yawo okuza miikunomwa, momapya nomiikunino.

Uunshitwe Eshito olyo opala ngiini? Eshito lyo opalelela. Mu na omavi ngaashi naanaa evi hali adhika komafuta nokomilonga. Evi ewawawa lyu udhilila omeya.

Oondjuhwa ohadhi vulu okupangulwako kooyina opo ya wape oku eta po omayi omakwawo momuze uuyuhwa opo ashike tovulu okumuna oshikuku shoondjuhwa.

Omeya ogendji pomahala ogendji ihaga kala ga yela, kakele ohaga tulwa pomahala gamwe ngaashi poondama taga tulwa nee omiti go ga yele nawa ga vule okunuwa.

Sha nakulya osho shanakulonga. Aantu ohaya ningi iikununo e ta ya kunu iimeno yawo nokonima shampa ya koko noku tulako iiliwomwa taya ikwathele momagumbo osho wo oku landitha ya mone mo iiyemo.

Onduli yimwe yomiinamwenyo yomiiheke . Oshinamwenyo shono shili shina othingo onde noonkondo ano tutye oshinamwenyo oshile muuyuni awuhe koonono.

Opo wu kale wu na iimeno yoye yili melandulathano, ohayi kululwa nee nokashina hono haka longithwa paungomba. Okashina kokwiiteya yi thike pamwe. Ano tutye yokuyi kulula.

Okukuna iimeno yoye melandulathano oku na ompango. Owu na nee okupititha po omahala ge thike pamwe pokati koshimeno sha landula ko shono to kunu noshikwawo.

Omwiidhi shimwe shomiimeno mbyono hayi mene moshiheke yo ohayi kokelele, uuna ne wahala nenge okuli okukuna po, oto kongo ne oshikalapala eto opaleka po nawa nawa opo wuvule okukuna po.